Kusendlini yokubaza lapha, omama bakhona lapha labo babamba lapha lalaphana. Omunye ubamba amaplanka akhe, omunye nangu uyalilolonga uyalicokisa ukuthi libebutshelezi, kuluthuli lapha baphathekile.